Ana adori dori anokurudzirwe kumbaite mitambo yakasiyana siyana kuitirwe ngano, kumhanya, kukaba mabhora pamweni ngekuone mapopayi. Zvinoape mudakaro uye afunde ari pamweni kwemene.

Ana adodori anohambiswe kuzvikora amweni anokurudzirwa kuita mutamba yakasiyana-siyana ngekuti inorape mudakaro amweni anoitirwa mapopayi amweni anoitirwa ngano ngekuti kufunda kwavo kwekuti vazwisise kwemene.

Ana adodori anokurudzirwa kufundiswa maringe nezvekugeza nyara nekuti kwaaanobva achitamba anenge abata zvakasiyana siyana anofanirwa kugeza nyara nekuti mukuhlani mizhinji inobve kunyara.

Ana adoridori anokurudzirwa kumbaihambiswe kuzvikora, amweni anoudzwe ngano nekuite mitambo yakasiyana-siyana, ameni aripamudhayo, amweni achifundiswa ngezveupenyu, zvinoita akure anemudakaro pamweni.

Ana adodori anokurudzirwe kuverengerwe mabhuku ane mapopayi uye ane ngano zvinoape mudakaro afunde ari pamweni uye ndxondo dzawo dziri pamweni achishekerera achizwe zvaanenge eibhuirwa ngemudzidzisi wawo ngemudakaro.

Afundisi ngepiri anofanira kunge ane mabhuku. Mabhuku Aya anofanira kuverengwa ngekuti anenge ane zvidzidzo zvinombai fundiswe ngaafundisi ayo. Andu anifanirwa kugona kuverenga ngekuti zvino vhura mwendo uye ......

Afundi efundo yekutanga anokurudzirwe kutengerwe hembe dzechikora pamweni ngemagwada anodziya, ngekuti anofunda kunze kusisaita zvakanaka kumweni kuchitonhora. Antu...

Kuzvikora kunofunde ana kunofanira kune matebhura nezvigaro zvinoite ana afunde nemudakaro amweni achitsimbidzira mabhuku iyayo anyore runyoro rwakanaka runombaioneka ngeafundisi awo pamweni ngekuzwisisa.

Vafundi vefundo yeana adodori nevafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi ngekuningira. Vafundisi vanokurudzirwa pakurutu kuti vadhurowe mufananidzo kumadziro embatso dzekufundira.

Kuzvikora kunombaifunde ana kunofanire kunge kune zvigwaro pamweni nematabhura ana anonga akagara amwemweni achinyora pamabhuku awo akatsimbidzire pamatebhura zvinoape mudakaro uye ana aazokwani kurumidzi kuneta.

Afundi efundo yepiri anofanirwa kudzidziswe kushandise mushina inoende padande mutande kuzvikora kwavo ngekuti mushina iyi ndiyo mushina inoshandiswa mazuwa anyamashi imweni inovape tsanangudzo maringe ngezvaramba eifunda.

Majaha ngendondi ekuzvikora zvepamusoro edera-dera anokurudzirwa kuti atsamwirire pamabasa enyara. Nekuti mabasa enyara ndivo anope vantu mari, uye mazuva anyamashi mabasa enyara ndivo akurumbira hwemene.

Ana adoridori anokurudzirwe kunge echitengerwe zvitoyi zvekutambisa ngekuti zvinoape mudakaro ari pamweni uye achifundiswa ngeadzidzisi awo kugadzire zviro ngenyara dzawo zvinoabatsire kukura akangwarira.

Majaha ngendombi anokurudzirwa kuti atsamwirire pamabasa enyara, amweni agone kupisha simbi, amweni agone kugadzire motokari, amweni afundire mabasa aya ngekuti mabasa enyara mabasa anobhadhara zvikukutu kwemene.

Majaha nendombi anofanirwe kutsamwirire pamufundo yenya. Amweni agone kugadzira shangu kugadzire motikari kupisha-pisha simbi. Ngekuti mabase enyare ndivo akubhadhare mazuva atiri uye anope antu mare.

Vafundi efundo yepiri anokurudzirwe kutengerwe hembe dzechikora pamweni ngemagwada. Zvinoita afunde ngemudakaro. Amweni anofanire kutengerwe mabhuku ekuti ambaierenga, amweni ambainyorere kwemene.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwa kutsamwirira padzidzo yavo, amweni anodzidza ane mabhuku anemifananidzo achinzwisisa zveanombai bhuyirwa ngeadzidzisi awo, zvinoita afunde anemudakaro uye achizvinzwisisa.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwe kuti ange ane kurhya kana echienda kuchikora, ngekuti kune nguwa yekuti ana anopiwa kuti arhye amweni asina chikafu anenge echiringire anthu, zvinomubvis mudakaro agosuwa kwemene.

Afundi efundo yepiri kunyanya nyanya asikana anofanire kupfeke nhumbi dzinosvike mumabvi kuitire asashaishe afundisi ayo arume anenge eimbaifundisa kuzoape mumwe mufungo kwemene.

Ikodzero yeana eshe kuhambiswe kuzvikora . Ndombi dzinokurudzirwa kupfeke zvipfeko zvinovhare mabvi kuitire kuti asashaisha afundisi earume asafunge nemufungo isina kunaka gwemene.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kutsamwirire kufundo yawo ngekuti amweni ndiwo atungamiriri emangwana anokurudzirwe kumbayi tsamwirire aziye zvaanenge achifundiswa kuchikora ikoko amweni asaite musiyaizwa ngekuti angafoire chikoro.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yayo. Amweni anokurudzirwa kufundise amweni avo anenge asingambai zwisisi. Amweni anokurudzirwa kufunda mabasa enyara ngekuti mabasa enyara ava kubhadhara mazuwa anyamashi.

Majaha ngendombi, anokurudzirwa kuhambe kuzvikora zvepamusoro, dera-dera, uko anonofundiswa ngeafundisi aka dzidza. Anofundiswa mabasa enyara, mabasa ekuita madhokodheya nekuita mukoti, amweni otarire mikhuhlana kwemene.

Kuzvikora yemhando yepadera dera kwakuwanikwa mishina inoshandiswa kuenda padande mutande yakaita semakombiyuta inoshandiswa nevafundi vachitsvagurudza ngezvedzidzo padande mutande zvinovabatsira kuti igare akangwarire fundo yawo uye apase.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora epamusoro edera dera. Amweni anotsamwirire pafundo yayo. Amweni aite madhokodheye, amweni oite anamukoti agorape antu emukuhkane yakasiyana siyana kwemene.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kumbaihamba kuzvikora zvepamusoro wedera dera , anokurudzirwa atsamwirire pafundo iyayo amweni agone mabasa enyara amweni aite madhokodheya pamweni ngekuite ana mukoti araoe mikhuhlani kwemene.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikoro zvepamusoro dera dera kunofundi unombayi tsamwirire maringe ngezveutano agone mabasa enyara amweni aite madhokodhee amweni aite ana mukoti agorape mukhuhlani.

Majaha nentombi anokurudzirwa kuhambe kuzvikora zvepasoro zvedera-dera. Amweni anombaafundire kuita madhokoteya kana kuite anamukoti amweni anobvayo makadhi ebasa repamusoro-soro kwemene.

Majaha nendombi anokurudzirwe kuhambe muzvikora yepamusoro yedera- dera uku anokurudzirwa atsamwirire agopangidzwe fundo yepamusoro amweni aite madhokodheya ana mukoti amweni mgekutarire antu mukhuhlani kwemene.

Kuzvikora yepadera dera kunemichina imweni inoshandiswe kuende padandemtande. Michina iyi inoshandiswe ngeafundi echitsvagaurudza zvinweni zvanenge echimbayi dzidza ne zvimweni zvanenge asinga dzidzi kuitra agare echiziva kwemene.

Majaya ngendombi anokurudzirwe kuhambiswe kuzvikora zvepamusoro edera dera amweni atsamwirire agone mabasa enyara , amweni afunde akangwinyisa aite madhokodheya amweni aite anamukoti akoringire mikhuhlani.

Majaha ngentombi vanokurudzirwe kutsamwirire pafundo yawo amweni anombaa hamba kuzvikora zvepamusoro dera dera adzidziswe ngeafunda mifundo kuitire kuti amweni aite madhokodheya amweni aite ana mukhoti arape mikhuhlani.

Majaha nendombi veku zvikora zvepamsoro padera dera vanokuridzirwe kutsamwire pafundo yavo amweni agone mabasa enyara amweni atsamwirire aite madhokodheya aite ana mukoti aningire antu mukuhlani yakasiyana siyana.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yambo kuti pavanenge veifunda kuti vapuwe chitupa chavo chefundo yepadera vabagwinyisire yambo veigwinyisire ngezvifundozvo.

Afundi efundo yepamusoro yedera dera anokurudzirwa atsamwirire pafundo yavo amweni agone mabasa enyara amweni afundire aite madhokodheya amweni aite anamukoti agoringire antu maringe ngezveutano kwemene.

Majaha nendombi anokurudzirwa kumbaihamba kuzvikora zvepamusoro dera dera. Uko anofundiswa ngadzidzo yakafunda neruzivo rwepamusoro soro. Uko anombatsamwirira kune mabasa enyara aite madhokodheye nanamukoti